Omasiku 27 Febuluali 2026 Bank Windhoek okwali agandja oshimaliwa shoodola N$ 560 000.00 kuudhano mboka woVolleyball waNamibia.

Moshilongo shaNamibia otuna mo iimaliwa yomafo yili omaludhi ga heyali. Tuna mo oodola omulongo, tatu kala tuna mo oodola omilongo mbali tuna mo oodola omilongo ndatu, tuna mo oodola omilongo ntano. Tatu gwedhelwa po oodola omilongo hamano. Tatu kala tuna po oodola ethele nosho wo oodola omathele gaali.

Ninga gumwe gomaasindani yatatu mboka taya kasinda okakalata kongushu yoN$2000 nomusindani omunelago otakahogololwa momasiku 5 Januali 2024, kuuyele wagwedhwapo dhengela konomola ndji: 0612990400.

Nedbank okwali a kwathele mboka ye na uulema wontumba nohaya ende kuutemba, okuya pa omauwanawa nenge omakwatho ngoka taya pumbwa.

Pomahala gomalandithilo nenge pembwinda lyoositola dhontumba pethimbo lyomatango omanene, pethimbo lyevalo lyomukulili nenge lyomvula ompe, momahala muka ohamu kala mwa tulwa iinima oyindji. Iinima tayi welima nenge mwatulwa omalwaala.

Aantu opo yiimonene iiyemo ohaya landitha iikwamboga ngaashi omatama, oonyanga, oomboga, osho wo uunawamundesha opo yamone iimaliwa yawape yawathele uunona wayo momagumbo.

Omasiku shi gali 27 Febuluali 2026, ehangano lyo Bank Windhoek okwa li lya gandja oshimaliwa koNamibia Volleyball Federation shongushu yoondola 560 000.

Omumvo 2024-05-07 ombaanga yaBank Windhoek okwali ya kwatele komeho uudhano wokatanga nenge womokambamba moka mwali muna omusindani asinda N$200 000.

Opuna ethigathano lyokutondoka oshinano shookilometa ntano oshowo shookilometa omulongo, opo wuye methigathano, owuna oku kala wa futa oondola ethele nomilongo ntano. Otamu sindanwa ombandi noshowo okahema kwaamboka taye keya tango maantu eyovi nomathele gatano.

Ombaanga yotango ndjoka hatu ithana FNB oyina epandja lyo paunongomba ndoka hotulamo uuyelele woye opo nee okwashita kutya komapungulo goye okuna ingapi.

Omasiku shogali omilongombali nagaaali ga Febuluali omayovi gaali nomilongombali nane ombaanga yaVenduka okwali gandja ongushu yiimaliwa yithike pomayovi omathele gane kehangano lyo Namibia Aquatic Sports Federation.

Momasiku omilongombali na gatatu sigo omilongondatu nalimwe ga August omumvo omayovi gaali, niihupe omilongombali nane. Komauliko gopaipindi kOngwediva ota ku ka kala kuna ombaaanga yetu ndjoka ha yi ithanwa Standard Bank.

Standard bank okwali ena ethigathano moka omuntu ta isindanene oshihauto she sho GD6 RB Raider nompaka otatu katseyitha omusindani omunelago gwedhina Martin Jeckonia.

Inondumbalelwa kiinima ikulu inoyipumbwa, Opuna omahangano ngoka hangalanda iinima ikulu inayipumbiwa, Onkene thikama wulandithepo iinima mbyoka inopumbwa omahangano ngoka, go tagekupe oshimaliwa shoye shoka toyapula shikwatelela koshinima shoka toyape nomukwatya washo.

Pethimbo ndino lyehumo komeho itaku tiwa aluhe kala wathikama momukweyo omuleeleka wuka nane oshimaliwa shoye, kutha owala okambo koye toyi pomafutilo tofutu oshinima shoka wahala ethimbo kehe.

Omasiku shi gali omilongo ndatu omwedhi omutihamano 2025, Starndart Bank Namibia okwali agandja oondola omayovi omathele gahamano kehangano hali ithanwa Hokey Development.

Otuna omaludhi giilonga ogendji moka tuna aantu mboka haya teleke onga oludhi lwokumona iiyemo yawo, haya telekele nee aantu yo aantu taya landa kuza momahala moka haya telekele.

Moshilongo shetu shaNamibia omwa ndulukwa iimaliwa iipe, ashike iimaliwa mbyono iipe ihayi taambiwa ko natango komashina gopondje, oto ka mbaanga meni lyombaanga, itoo longitha omashina gopondje.

Momasiku omilongo mbali gaJuli ndjoka yali osoondaha omuvo omayovi gaali niihupe omilongo mbali nandatu, uusiku Bank Windhoek okwali ena ethigathano. Ndjoka omuntu ta vulu oku isindanena iinima yontumba. Kwali muna okahema okatiligane kashangwa Red Run noshowo oodollar eyovi dhoku yamo.

Uuna tokalanda iinima yoye ino pumbwa okukakala momikweyo omileeleka wuka konge oshimaliwa koomuma opo wukalande oshinima shoye. Ihe otoyi owala pehala lyo ntumba tokutha oshinima shoye shoka wahala , tolongitha okakalata koye hoka komapungulilo opo wu lande shoka wahala.

Standard bank okwali a gandja oshimaliwa shongushu yomiliona yimwe kehangano lyoMVA fund momasiku sho gali omilongo ndatu yomwedhi omutihamano 2025.

Ombaanga yetu yaBank Windhoek oyina oka ketha koku pungula oshimaliwa shoye pondje, kayi shi oku pungulila meni lyombaanga. Okaketha oko tuu hoka oho vulu wo oku kutha ko oshimaliwa shoye wshi tuminwa pangodhi komuntu, ngoye to tala wo ishewe kutya owuna ko ingapi komapungulilo goye.

2024 Bank Windhoek okwali eetapo onkatu ndjoka yokusindano okambo kokushangwa iilongadhalwa yesiku, moka wali tovulu okutota ombaanga yoye ngoye to isindanene okambo koye kena uuwanawa owundji.

Omasiku omilongombali nagane sigo omilongombali nagaheyali ga Apiilili omumvo omumvo omayovi gaali nomilongombali nane ko Widhoek Country Club okwali kuna euliko lyopayipindi lyaatalelipo ndono kwali lya kwashilipalekwa kombaanga yetu yotango yopashigwana.

Tameka oku kwashilipaleka omafumbiko gaaholike ntu yoye nehangano lyetu lyo FNB. Moka toka tuma okatumwalaka okahupi konomola 34778,toka tameka nokufuta oshimaliwa shoondola omilongo ndatu nantano komwedhi.

Otuna omikalo odhindji dhoku imonena iiyemo moshilongo. Ongele omuntu ta eta po ombete, ta ningi iikuusinga, ta ningi oosikopa, ta ningi iipundi nosho tuu.

Momasiku sho ga li 1-29 Febuluali 2024 WesBank okwali ena ondando yagwa pevi yokwiimonena oshihauto shoye komukuli goomwedhi 72. Opo wu ya mone yadhengela konomola yongodhi 0612992437.

Uuna omuntu tayi molweendo talelepo tayi nando okondje yoshilongo te ende modhila ano momushindi gwiipilangi opuna ehala ndoka ha thikile hali futilwa, moka ha vulu okulala ta adhamo muna ombete iitafula noshowo iinima yilwe.

Opo wu isindanena sha nehangano lyetu Standard Bank, oto kakutha ombinga mokutuma ethano lyolwaala olumbulawu, komapandja goye go malungula ngoye totu tseyithile.

Moshilongo kehe omuna omahala moka toyi wukiinyanyudhe. Wukadhengwe po kombepo uuna itooyi kiilonga wukuuvithe ngaa omwenyo goye nawa ashikee otofutu. Omahala ngono ohaga futilwa ogelimo nee ogendji moshilongo go ohaga monika nawa.

Ehangano lya bank Windhoek okwali lya gandja oondola oobiliyona omilongo mbali naheyali koopoloyeka dhili ne dhoka dhali dha li tadhi tungu oosikola dhili ne ,dhi etepo elongo lyopombanda li kwathele aanona.

Opuna omaludhi ogendji gomathigathano. Tuna omathigathano giihauto, omathigathano lyokutondoka, ethigathano lyokatanga kokoompadhi, ethigathano lyokatanga komokambamba nosho wo ethigathano lyokuhinga oombasikela ano uuthanguthangu.

Bank Windhoek okwa kwatelwa komeho kehangano hali ithanwa Capricorn, Lina omuwiliki gwalyo nenge nditye omukuluntu gwaniilonga ayehe gwedhina David Nuyoma.

Uuna kuu na oshimaliwa shokugwedha ko keilongo lyoye lyopombanda, otu na omukuli ngoka goku ilonga koNedbank. Opo nduno wu udhithe ofooloma, owu na oku yi adha kepandja lyawo lyoNedbank lyoNedbank.com.na nenge konomola yongodhi 081 9592222.

Opo tu mone uuhupilo tu wape tu ikwathele moonkalamwenyo dhetu otu na okulanditha. Owu na okugandja oshinima ngoye to pewa oshimaliwa, onkene oto toto po nduno ongeshefa yoye kutya oyokulanditha. Kehe shoka to landitha, to mono sha. To pewa oshimaliwa, omuntu te ku pe sho a hala, opo wu wape wi ikwathele.

Ngele owa hala okumona shoka wahala ethimbo kehe, thikama wu ye komahala gomalandithilo. Omahala gomalandithilo oha gakala gena iinima oyindji, kehe shoka wapumbwa opo shili pomahala ngoka. Ino tegelela wu etelewe oshinima momutumba thikama wu kalande oshinima shoye nenge wukalandithe oshinima shoye shoka wahala oku landitha.

Pungula oshimaliwa shoye wu na elalakano kutya oto pungulile shike. Ongele oto pungula wu na oshituthi shontumba shili komeho? Oto pungula wu na okanona koye taka yi kosikola? Oto pungula wa hala oku landa oshinima shoye shontumba ndele ito vulu oku landa pethimbo opo mpono? Pungula wu na elalakano.

Opu na omahala gomalandithilo ngaashi omatala, mpoka hatu adha iilandithomwa oyindji yopamuthigululwakalo gOshiwambo. Otu na mo ngaashi oontangu, omakaka, oombe, iilya nosho tuu iinima oyindji mbyoka hayi landithwa opo aantu ya mone iiyemo.

Momasiku sho gali gane ga Kotomba omayovi gaali niihupe yili omilongo mbali niitano, ehangano lya FNB, ano ombaanga yetu yotango yopashigwana, oyali ya gandja oondola omayovi omathele gatatu nomilongo ndatu kehangano lyo katanga ko mokambamba lya Namibia.

Opuna omukalo goku taambathana oshimaliwa uuna weya koshilongo kaashishi sha yeni. Uuna wazamo moshilingo sheni wa ya koshilongo shaantu, owu na oku konga uuhupilo mokukanga iilonga, owa kosikola, nosho tuu. Owuna oku lundululila oshimaliwa shoye moshilongo moka.

Sho haku tiwa kapuna oshinima shaana uuwanawa, nomokupungula otovulu woo okumona uuwanawa moka twiisindanene woo shoka tashivulu okusindanwa ponkatu mpoka. Onkene pungula una elalakano pungula wushi sho topungulile ngweye wiiyadhe wuli pondondo ombwaanawa yopombanda.

Ninga gumwe gomaaasindani yatatu, mboka Bank Widhoek taka kutha moshi hogololitho, ta yeki isindanena oshimaliwa shongushu yoondola omayovi omulongo kehe gumwe.

Konyala kehe mondoolopa, omuna embwinda lyoositola, moka muna iinima ya yooloka. Muna embwindwa lyoositola dhomaludhi ogendji, ngaashi ositola yiikulya, ositola yiikutu, ositola yoongodhi, ositola yoongaku, nosho tuu.

Momahala goongeshefa oonene, omuna omashina gomafutilo. Moka omuntu hoyi to hogolola shoka wa hala mositola nenge mehala mono, ngoye toya wudhengithe peshina, ano togandja iimaliwa yoye peshina ndyoka lyomafutilo.

Tota omapungulilo goye nombaanga gongeshefa yoye nombaanga yetu yotango yopashigwana ano ofirst National Bank uuyelele wa gwedhwa po dhengele konomola tayi landula 0612998883.

Momahala getu gomalandithilo ohamu kala muudha unene ngaa ngoka geli pomambwinda goositola. Ohamu kala mu udha shinene oshoka aantu oya hala iinima ya yooloka, onkene ohaya gongala owala pomahala mpoka pu na omambwinda goositola opo kaaya ende iinano iile taya yi koositola oonkwawo.

Uuyuni mbuno wehumo komeho otawu etelele iinima oyindji. Muuyuni otulimo muka nookalyamupombo, ano aantu mboka haya kuthapo iimaliwa yaantu, uuna taya dhengele aantu kutya oyasindana oshinima shontumba nenge yakatale oshinima shontumba, shoka tashi futilwa oshimaliwa shontumba, ashike omukala mwakotoka aaholike.

Ombaanga yoBank Windhoek oyina ethigathano moka toka ninga gumwe gwomaasindani yeli omulongo nantano, mboka tayii sindanene okakalata kawo, kongushu yoshimaliwa shithike poondola eyovi limwe.

Uuna wa hala oshinima shontumba ihe kuna mpa toshi adha, nena owuna oku keshi konga komahala gomalandithilo, hoka hatu adha iinima ayihe twa pumbwa. Uuna wa pumbwa nande iiyimati, owuna ashike okuya pomahala mpoka hapu landithilwa iiyimati.

Pomahala mpoka hapuyiwa kaantu ye ki inyanyadhe nenge yaka tokithe etango nenge yeku uvithe ngaa oomwenyo dhawo nawa nenge afa ngaa alulilwa koshinima shontuma . ohapulala puna iitafula ya yalula kutya opuna oshitaafula shaantu yaali, oshaantu yatatu, oshaantu yane nosho tuu.

Oshike wa hala oku kala waana ombaanga yotango moNamibia, ndjoka hayi ithanwa o-First National Bank. Ombaanga yetu yotango otayi ka kala yina okatala ko-UNAM Main Campus noshowo ko-NUST Main Campus. Ko-UNAM Main Campus otayi ka kala ko momasiku gatatu sigo gane gaMaalitsa, omanga ko-NUST Main Campus otayi ka kala ko momasiku gatano sigo gahamano gaMaalitsa, ethimbo potundi ontimulongo nambali sigo opone yokomatango.

Otunamo omaludhi momathigathano ogendji, tuna omathigathano gokatanga kokoompadhi ,omathigathano getanga lyomokambamba, omathigathano gokumatuka, omathigathano gokuhinga oohauto ,oshowo omathigathano gokuhinga oombasikela pomahala go mayinyanyudho.

Ombanga yaNEDBANK oyina omapungulilo gaanasikola moka omunasikola taka patulula okambo ke. Omunasikola ngoka eli pokati koomvula omulongo nahetatu noomvula omilongo mbali nahamano otafalele epopilo lye okuza kosikola kutya okwataambwa koshiputudhilo shoka.

Uuna omuntu andulukapo iinima ye okuziilila miinima iikwawo, ngaashi iipundi iitaafula noshowo iinima yilwe, oha fala nee komahala go malandithilo hoka taka landitha ye amone iiyemo.

Aantu mboka yena uunongo woku nduluka iikutu nonkene opo ya ndulukepo iikutu oye na oku ya kostola hoka haku landwa iiyata, yaka lande iiyata yeye ya ndulukepo iikutu yo ya wape ya landithe ya mone mo uuhupilo. Opo nee wu ete po oshikutu owu na oku landa ndishi oshiyata, toshi tula nee iinima mbyoka ya pumbiwa po ngwee toya wushi tule kumwe, toshi kondo nawa toshi kwatele kumwe.

Ngele oho longitha ombaanga yetu yotango yopashigwana ndele e to mono omuntu te ku dhengele te ku pula uuyelele shi na sha nomapungulilo goye, ndele inoshi nyanyukilwa ye ina za maaniilonga yomombaanga mono, ninga ekwatathano nonomola yongodhi tayi landula: 061 2992222.

Aantu mboka aanongo ohahongo iinima miti hayahongo omatemba miti, hayahongo iitafula, oosikopa, oombete, iipundi nosho wo iinima yilwe mbyoka hayi vulu okuhongwa miti.

Ongoye lye inoo hala okukala wu na ongodhi yopeke tayi vulu okuya komalungula? Thikama nena wu pungule oshimaliwa shoye nombaanga kehe moNamibia ngoye wu wape wu ilandele ongodhi yoye yehogololo lyoye.

Omasiku sho gali 27-29 June 2025, Bank Windhoek okwali akwatele komeho uudhano woka tanga ko koompadhi, uunona mboka wuli kohi yoomvula omilongo mbali na yimwe ko Keetmanshop.

Una omuntu tayi molweendo talelopo koshilongo shimwe shiili kaa shishi oshilongo she, oha yi niimaliwa yomoshilongo she, ashike okwa pumbwa oku yi shendja. Yiye miimaliwa yoshilongo hoka tayi opo a wape okuyi longitha.

Omasiku sho gali omilongombali nagaheyali ga Febuluali omumvo eyovi limwe omathele gaali nomilongombali nahamano, Bank Windhoek okwali agandja iimaliwa yithike pongushu yoondola omayovi omathele gane kehangano ndoka hali ithanwa Namibia Aquatic Sport Federation

Ninga gumwe gomaasindani yetu omulongo nayatano mboka taya ka sindana okakalata koku nwitha omahooli kongushu yoondola eyovi limwe. Aasindani yetu yotango yahugunina, otaya ka hogololwa momasiku omulogo gaJanuali omumvo 2024. Wu mone uuyelele owundji, tu mona nena konomola yongodhi tayi landula: 0612990400 nenge wutu mone.

Omasiku shogali omilongo nagane gomwedhi omu ti hetatu omumvo omayovi gaali nomilongombali nane ombaanga yotango yo FNB oyali yagandje oshimaliwa shoondola omayovi ethele kehangano ndono lyo Namibia Health Exhibition.

Momvula omayovi gaali niihupe omilongo mbali nantano momwedhi omutihamano momasiku omilongo ndatu Standard bank okwali a gandja oshimaliwa shi thike pomayovi omathele gahamano kuudhano mboka wo Hoki.

MoNamibia nale kwali otwali tuna owala iimaliwa yomaludhi gatano manga iimaliwa mbika iipe inayi pita. Kwali tuna mo owala oodollar omulongo dhoka kuna owala ethano lyatatekulu Sam, oodollar omilongo mbali nadhowo okuna ethano lyatatekulu Sam, oodollar omilongo ntano, oodollar ethele noodollar omathele gaali okuna ethano lyatatekulu Hendrick Witbooi.

Moshilongo kehe omuna omahala gomalandithilo, ngoka gena iinima yopashinanena. Moka to ka landa osuuka, omboloto, ndji kayishi yopashiwambo. Iinima nga mbi kayishi yopashiwambo, omo ne toyi momahala mono, wu ka lande iinima yoye.

Kepandja ltetu lyo paungomba kombaanga yetu yo tango yo pashigwana, oya gandja epitikilo komuntu opo uuvithe ombaapila ye ndjoka tayi kwashili paleke kutya ota vulu okukala moshilongo shoka shontumba. Kuuyelele wa gwe dhwapo dhengela konomola yongo dhi ndjika onola nohamano noyimwe ombali omigiyi dhili mbali noombali yeli ya ne nemge onola nohetatu no yimwe omugoyi nontano, ondatu no nohamano ombali nohamano no mbali.

Iimaliwa yomoshilongo sheni hayo toka longitha kiilongo yaantu. Onkene uuna toyi koshilongo shaantu, ndishi ohoyi niimaliwa yomoshilongo sheni. Ohoyi ne eto gandja iimaliwa yomoshilongo sheni ngoye wupewe iimaliwa mbiya yapitikilwa okulonga moshilongo mo. Ano iimaliwa yomoshilongo moka. Ndazi nokutumbula tozi muka toyi ko Angola owuna okukapewa ookwanza.

Moshilongo shetu Namibia otunamo oshimaliwa shoka shina omitse ndatu dhaaleli yetu, ano dhaaleliyetu ya tatu mboka ya leleko nale. Tunako omutse gwa tatekulu Sam Shafiishuna Nujoma, tatu kala tunako omutse gwa tatekulu Hifikepunye Pohamba osho wo omutse gwa tatekulu Hage Gotfrid Geingob.

Ninga gumwe gomaasindani yetu yeli omugoyi mboka taya kasindana okakalata komalandithilo, ano okakalata hoka toka landa shoka wahala kena ongushu yoondola 2000.

Mopaife ngeyi ngele owa hala okuya koshilongo shontumba shopondje yoshilongo sheni, shi to yi oho yi tamu yi mu ka shendje iimaliwa; nda dhini okutumbula oto zi moNamibia to yi ko Angola, owu na okuya niimaliwa ndi shi yaNambiia, owu na ihe oku ke yi shendja moonkwanza, opo wu wape oku ke yi longitha meni lyoshilongo shaantu shi ya wa yi shii. Owu na ihe okushendja iimaliwa yoye.

Ninga omapungulo goye nombaanga yetu yoBank Windhoek ngoye wumone ompito yokwiisindanena oshimaliwa shongushu yoondola eyovi limwe.

Standard bank okwe eta po omukalo ngoka omwaanawa gokwaa humbata oshimaliwa oshindji mondjato go ogwe eta wo oku kaleka wo kokule oombudhi. Una toka landa oshinima shontumba ito vulu oku humbata oshimaliwa, owuna ngaa oku ya toka longitha okakalata keshina moka ho tula okakalata koye. Ko kuze iimaliwa yomwaalu ngoka wa hala.

Ombaanga yetu ya bank windhek okwali yina uudhano wokotanga , hoka kwa ga ndjwa iimaliwa yongushu shoondola omayovi omathele gaali, omasiku shogali ga heyali omwedhi omutitano omuvo omayovi gaali niihupe omilongo mbali na ne.

Uuna puna omuntu ahala okukengelela oshimaliwa shoye ihe oto longitha ehangano lyombaanga yetu yotango yopashigwana, ya mona konomola yongodhi tayi landula 0612992222, opo wu lopote uukengeleli mboka.

Ehangano lyaBank Windhoek olyali lyagagandja oomiliyona hamano koopoloyeka dhili omugoyi dhina sha noku tekela iimeno, ano dhikale tadhi longitha ominino ndhoka hadhi tekele iimeno dhafa omvula tayi loko

Uuna waya mehala lyomalandithilo lyontumba, nenge nditye mositola yontumba, iho kongo iinima nuudhigu. Iinima ohayi kala ya tulwa melandulathano, sha ikwatelela kutya mpano pehala lyontumba opuna owala oongaku dho shimeme, taku landula oongaku dhoshi tate, taku landul oongaku dhuunona noshowo iinima yilwe.

Oombaanga dhoku pungula iimaliwa odhina omapandja gopaungomba moka ho yi mo to patulula epandja lyoye lyopaungomba, to tula mo uuyelele woye awuhe, omadhina goye, onomola yombaanga yoye nosho tuu, ngoye to vulu oku kala nee to tumine aantu oshimaliwa oku ziilila kepandja hoka.

Ombaanga yetu yaBank Windhoek okwali yina uudhano wokatanga, kaantu mboka yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe, omasiku sho gali omilongo mbali naheyali, sigo omilongo mbali nomugoyi gaJuni, omumvo omayovi gaali niihupe yili omilongo mbali nantano.

Omatala ogeli onga limwe lyomomahala ngoka gomalandithilo, moka aantu haya landitha iinima ya yooloka. Omuntu tavulu okuku landitha iinima ngaashi, omayapula, omambanana, uuna wamundesha, omatama, omakaka, nosho tuu.

Ngele wayi mehala lyomalandithilo ano ehala moka hamu landithwa iinima yontumba oto adhamo muna iipundi noshowo iitafula. Ano oshitafula sha kundukidhwa kiipundi moka lyili olyo ehala lyo mayakulilo gaalandi mehala moka.

Momayovi gaali nomilongo mbali nantano omwedhi omutihamano omasiku omilongo ndatu, Standard okwa li agandja iimaliwa yi thike pongushu yomayovi omathele gatano kehangano lyoka hali ithanwa Cancer Association.

Uuna wayi mehala moka hamu landithwa ano mehala lyomalandithilo, ohamu kala muna aantu mboka haya kwathele yakwawo, mboka taya kwathele aalandi yawo, mo kukonga oshinima shontumba shoka kee wete, osho wo iinima yilwe.

Uuna toyi koshilongo shontumba tokatalelapo nenge uuhupilo nemge toyi molwa osikola, owuna oku kashendja oshimaliwa shoye shono wushi tulemoshimaliwa shoshilongo shoka toyi. Onkene dhidhilika kutya kehe oshimaliwa oshina ongushu yasho shiikwatelela koshilongo shoka tokaya.

Omasiku shogali omilongo mbali nagaheyali sigo mbali nomugoyi gaJuni omvuo omayovi gaali niihupe omilongo mbali nantano kOkayiti okwali kuna ethigathano lyokatanga kokoompadhi kaanona mboka yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe lyali lya kwatelwa komeho koBank Windhoek.

Ehangano ndjoka hali futile aanasikola aayilongi mboka yeli kiiputudhilo otali indile aanasikola yaka patulule oombanga dhawo noBank Windhoek. Onkene aanasikola mboka yoko UNAM Oshakati Campus oya kondwa nee omagulu taa ye etelwa ombanga posikola omasiku omulongo gaMaalitsa omayovi omilongo mbali nagahamano omulongo nayimwe sigo one yokomatango. Onkene indeni muka patulule ombanga dheni aanasikola.

Ombaanga ya Standard okwali a etapo omukalo ngoka goku kutha ombinga moka omuntu ti isindanene oshimaliwa koomuma shithike poondola omayovi gatano . opo nee wukuthe ombinga Koomuna shithike poondola omayovi opo mee wukuthe ombinga methigathano ndika okwali tali Hulu momasiku omilongo mdatu nalilwe ga Deseemba

Otwali tuna ethigathano lyetu lyokangalo dhingi hoka kali ka hikilwa Bank Windhoek, moka omusindani gwetu gwotango ali PDK ayi nomayovi omilongo heyali, tatu kala tunamo omusindani omutiyali Ms Gideon ayi nomayovi omilongo ntano, tatu kala tunamo Cazzy ayi nomayovi omilongo ndatu. Aahikingalo aaNamibia.

Bank widhoek okuna omukalo goku isindanena oshimaliwa shongushu yoondola eyovi limwe ,moka tovulu okukuthamo iinima yomunasikola goy, tomulandele omambo, oopena, omakiti ,omuzalo gosikola noshowo iinima yilwe.

Iimaliwa oyo hatu longitha uuna tatu landa iipumbiwa yetu ,ongele tatu landa oothewa dhokwiiyoga omagadhi gokugwaya, iikulya nosho wo iinima yilwe. Nosho wo ngele to yi momalweendo owu na okufuta olefa yaantu.

Momagumbo getu ngano gopashinanena , omuna ehala ndoka hali ithanwa oseti moka hamu kundilwa aayenda ngele ye yamo. Mehala muka ohamu kala muna iipundi , oshitaafula oto vulu woo oku adhamo oradio yomuzizimba ,muna iifo yiikulanda noshowo iinima oyindji .

Standard Bank omasiku sho gali olyomakaya yomilongo mbali nayimwe yaJuni, omayovi gaali nomilongo mbali nantano, otundi otimugoyi sigo ontintatu, pehala hali ithanwa Wernil Mall, Windhoek, okwa li kuna ethigathano moka to thigathana ngoye wi isindanene oshinima shontumba.

Opo wuye methigathano lyokutondoka ookilometa omulongo, oho futu oondola omathele gatatu nomilongo ntano, ngoye to isindanene okahema koye. Aakulukadhi otaya ka tondoka muule wethimbo lyominute omilongo hamano omanga aasamane minute omilongo ntano nantano.

Omasiku sho ga li 20 sigo 21 Juli 2023 potundi ontihetatu sigo one yokomatango Pupkwewitz Toyota okwa li a patulula oshitayi she shimwe koshitopolwahogololo shaZambezi moNgweze Katima Mulilo sho a li a yi pamwe naNedbank.

Longitha okakalata kaBank Windhoek wu isindanene po oshitukutuku shoye oshipee peka shedhina Toyota Corolla Cross. Moka to longitha okakalata kawo okulanda kehe shimwe shoka wa hala.

Standard Bank okwali aningi etulomawi mombepo petitano eluudhe, momasiku sho gali omilongo mbali naga hetatu ga Novomba omayovi gaali niihupe yili omilongo mbali nantano, potundi sho yali ontimugoyi sigo ontimulongo nahamano yokomatango ano pone.

Momapungulo otu na mo iinima iiwanawa oyindji. Otu na mo uuwanawa wokanona taka ka tameka osikola, moka to iyadha wi isindanena oshimaliwa shontumba shokulandela okanona koye omuzalo gosikola, to ka landele omambo, iipumbiwa ayihe mbyoka ya pumbiwa noshowo oku ka futila osikola. Onkene ilonga okupungula oshimaliwa.

Oku shendja oshimaliwa shoye oku za moshimalwa shomoshilongo shono okuya yokoshilongo oshikwawo oyina kutya ondola yimwe yomoshilongo shono oyi thike poondola ngapi shomoshilongo shoka wahala iimaliwa yoye yikale.

Otuna omahala ogendji gomapungulilo moshilongo tuna mo ombaanga yetu yotango ndjoka hayi ithanwa Firt National Bank, tatu kala tu na mo ombaanga yetu ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek tatu kala woo tu na mo uundooha wetu mboka hatu pungula nenge aakulupe haya pungula nosho wo OStandard Bank.

Omasiku sho gali omulongo naga hamano ga Auguste go omayovi gaali omilongo mbali nantano, otundi ontimugoyi okwali omalandithilo giihauto mbyoka yonale, ano tatu popi iihauto mbyoka yoo kuku mbeya yonale.

Nedbank okuli akwatela komeho uudhano nenge ethigathano lyokumatuka ndoka aantu taya kamatuka ookilomenta dhili omulongo. Opo nee wuye methigathano muka otopumbwa wufute oondola omathele gatatu nomilongo ntano ngoye topewa okambindja oshali oshowo oombandi . Aalumentu otaya kamatuka ookilometa omilongo ntano na ntano naakulukashi omilongo hamano.

Opu na aantu mboka haya ningi omathigathano ga yooloka. Tu na aantu haya ningi omathigathano gokumbwinda. Aantu taya mbwindi ngoka wa thiki tango kehala lyontumba, kehala lyokuthikila ongoye to imonene uuwanawa woye, to sindana oshimaliwa koomuma nenge to sindana ompito yoku ka ilongela kondje yoshilongo nenge wu ka tsikile ko uunongo woye wokumbwinda.

Aantu ngele yatetepo omiti, ihayedhi ekelehi. Onkene ohaya hongomo owala iinima mbyoka tayi vulu okuzamo ngaashi; iipilangi, yo yaninge oombete, iitaafula, oosikopa niipundi.

Otuna omahala gokulanditha ogendji moshilongo. Moka muna aantu haya landitha iinima yayooloka. Aantu ta ya landitha nade iilya, omahuku, omakunde noombe, ya wape yamone iimaliwa.

Momahala moka hamu landithwa iikulya yapya nale ohamu kala muna iipundi yili pomaludhi. Omuna oshipundi shaantu yaali, omuna oshipundi shaantu yatatu , omuna oshipundi shaantu yane, naantu yahamano noshowo opo uuna wa landa oshikulya ndele ino hala oku kalya kegumbo oto kuuntumba ashike ndele eto li.

Muuyuni mbuno wehumokomeho aantu ihaya yalula we iimaliwa kooshimwe nooshimwe ihe ohaya longitha okashina hoka ha tula owala iimaliwa ye, ko take mu yalulile kutya okuna ongushu yiimaliwa yi thike peni.

Ohatu landa iikutu momahala ga yooloka. Otu na omahala ngoka haga landitha iikutu yoomeme, omahala ngoka haga landitha iikutu yuunona, omahala ngoka haga kanditha iikulya, omahala ngoka haga landitha iikwamambo, ano iinima mbyoka hayi longithwa kositola noshowo iikutu yoshitate.

Ehangano lyaNedbank pamwe nositola yaWoermann Brock Supermarket oyali yina ethigathano lyoomwedhi ndatu. Moka mwali muna aasindani yatatu. Mu August omwali muna omusindani gwedhina Rozetta Mambo Ndumba. Mu September omwali muna omusindani Maria Petrus, nomu Kotomba mwali muna omusindani Stephanie Coleman.

MoNamibia otuna mo iimaliwa iikukutu noshowo iimaliwa yomafo. Otuna mo iimaliwa iikukutu yomaludhi gatano nenge gahamano tuna mo osipenitha, othilinga, itano, ondola yimwe, oondola ntano noshowo oondola omulongo.

Opuna ethigathano koNedBank lyokutondoka oshinano shookilometa 10. Omuntu opo wuye methigathano owuna okukala wafuta N$350, ngoye wiisindanene okahema koye noshowoo ombandi yoye. Opo wuye methigathano owuna okuya kepandja lyawo lyopaungomba lyowww.paytoday.com.na/citidash.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana ya tseyika nawa FNB oyali yagandja oondola omayovi omathele gatatu nomilongo ndatu kehangano lyo Namibia Basketball Federation and uudhano wetanga lyomokambamba.

Uuna omuntu to yi molwendotalele po koshilongo kaas shi shi sheni, uuna nduno wa thiki moshilongo shono oho kutha iimaliwa yoye mbi wa yi nayo wu ke yi shendje yi ye miimaliwa yomoshilongo moka. Ano ngele wa zi moNamibia to yi moSouth Africa oho shendje oodola dhoye dhi ye mooranda.

Ngele otatu popi aantu mboka yena oshimaliwa otatu popi aanangeshefa. Aanangeshefa mboka hayayi kondje yiilongo taya ka konga iilandithomwa . Aanangeshefa mboka hayayi ko Angola taya ka konga iilandithomwa yeye ya landithe. Uunona owuna oshimaliwa mboka

Ehangano lya Standard Bank Namibia momasiku sho gali omilongo ndatu gomwedhi omuti hamano omayovi gaali niihupe omilongo mbali nantano, olyali lya gandja ongushu yoodola omayovi omathele gatano kehangano lyo cancer association.

Longitha oshimaliwa shondando yoondola omathele gaheyali ngoye wuye methigathano lyoku sindana okakalata koondola omayovi gatano, nenge oshihauto shoye oshipeepeeka. Nehogololo ndika olya li ta li hulile momasiku geli 31 ga Desemba 2025.

Namport na NedBank oyali ya kwatele komeho ethigathano lyokumatuka. Moka omusindani gotango ali a pewa oodola omayovi gaheyali. Omusindani omutiyali oodola omayovi gatatu nomathele gatano. Nomusindani omutitatu okwa li a pewa oodola eyovi limwe nomathele ga hetatu momasiku sho gali gaali gomwedhi omutimulongo nagumwe momumvo omayovi gaali niihupe omilongo mbali niitano.

Ombaanga Yo Bank Windhoek ndjoka yili onga ompungulilo yiimaliwa oya totopo omapungulo gopawungomba moka yena epandja lyawo lyopawungomba hoka totulamo omawuyelele goye, tokala totala kutya komapungulo goye okuna ingapi

Namibia Health Exhibition gomayovi gaali niihupe yili omilongo mbali nane, okwali apewa oshimaliwa shoondola omayovi ethele, kehangano lyetu lyombaanga yotango yopashigwana.

Imonena ompito yokwiisindanena oshimaliwa shithike pongushu yoondola omayovi omilongo mbali, tolongitha okakalata koye kolweendo, nenge okakalata koye komapungululilo, nehangano lyoBank Windhoek.

Otuna omathigathano ogendji, tuna omathigathano guudhano wetanga lyo mo kambambamba nenge uudhano wokatanga kokoompadhi, noshoo omatanga galwe, nenge oku tondondoka. Oha tumonomo iinima oyindji mokudhana muka, ha tu ivenene iimaliwa okuziilila koombanga dhayooloka, ha tu ivenene oompito dhoku ki ilongela pombanda, oompito dhokuya kiilongo yimwe, nosho tuu.

Aanafaalama ohaakunu omiti unene tuu ngaashi omingaalipi mokaa haatetepo omingaalipi yo yawape yahongemo iinima yalandithe taahongomo nee ngaashi iipundi, iitaafula noshowoo iinima yilwe mbyoka tayivulu okuhongwa momuti yo ya imonene iimaliwa yawo.

Aanongo, oya eta po omukalo ngoka goku honga iipilangi, etaya etamo, iipundi, iitaafula, oosikopa, oombete, noshowo iikwatelwa yilwe.

Nedbank ota gandja uuyelele sha ikwatelela kiimaliwa mbyoka iipe ya ndulukwapo moshilongo kutya, iimaliwa mbyoka iipe yomafo itayi vulu oku pungulwa okuziilila pondje yombaanga, ano tolongitha okashina hoka koku pungula pondje.

Kutha ombinga moma thigathano gayoloka ngaashi omokutondoka omuntu ohashi eta asindane iinima iwanawa. Ngaashi ti isindanena iimaliwa okuza koombanga dhomaludhi gayoloka Nedbank, First National Bank, Bank Windhoek oshowo Nampost.

Uuna megumbo mwavalwa omukwati gomafuma ,ank aantu mboka yokoohe yokanona ohaya landa ihe nduno epaya nsoka haliya lizalekwe okanona esiku taka pewa edhina.

Aantu mboka yena uunongo woku nduluka po iizalomwa ohaya kalanda iiyata yawo koositola dhiiyata hoka haya yi yakametelwe kutya okwa hala oometa ngapi, ye tafutu shiikwatelela komuyalu ngoka tapulwa.

Uuna toyi molweendo talelepo pehala mpoka kuuna kutya otoka lala peni owuna oku konga ehala mpoka toka lala. Mehala mono ohamu futilwa, opo wu mone ondunda yokulala.

Uuna wahala okukalanda oshinima sha endelela ano wahamane po ethimbo, owuna okuya momahala moka gomalandithilo oshoka iinima yomomahala gomalandithilo ohayikala yagongwelwa nawa pehala limwe. Oto yi po owala wuukilila, tokutha po shiwahala etokafuta oshinima shoye.

Moshilongo shetu otunamo oondola omilongo ndatu dhili mumwe tunako omitse dhaaleli yatatu. Tunako omitse dhatatekulu Hage, Sam Nuujoma natatekulu Pohamba.

Uuna to longitha omapandja gopaungomba gombaanga ohashi ku ningile oshipu uuna to tumine omuntu oshimaliwa kee li pungoye, uuna to tala kutya komapungulilo goye oku n aingapi noshowo uuna to tala kutya kokambo koye itaka kulupa uunake.

Aantu mboka yena uunongo woku nduluka po oshinima, okutya omoshipilangi, okutya omoshipeleki, okutya openi ohayi imonene nee iiyemo taya kutha shoka yena uunongo mokuninga, ongele omuntu oku na uunongo woku ninga oosikopa ota kutha nee iipilangi teyi hongo nawanawa ta nduluka po osikopa, a wape a landithe, ye a mone iiyemo yoku ikwathela.

Ehangano lya Nedbank otali tseyitha omusindani omunelago gwedhina Mathew Angula ngoka ali asindana oondola omayovi gatano methigathano lyokumatuka kuudhano wo City Dash.

Ombaanga yetu ndjono yoFirst National Bank hayi fupipikwa FNB, oyi na ekwatathano nehangano hali ithanwa Lefa, moka to vulu okukala to ningi omafutilo goye taga zi kokakalata uuna to ende nehangano ndyoka.

Methigathano lyali ko Karasburg omwa li muna omusindani dhingi gwedhina Veronica Hill. Veronica ano okwa popi tati ye oshimaliwa oheshi mono uuna eshi pumbwa. Teshi longitha okulanda oompumbwe dhegumbo lye ashike ohashi kala oshiwanawa unene.

Omahala ogendji shi tagamonika nawa, omolwa aanongoki mboka tuna. Aantu mboka ha ya ndulukapo iinima okuza miinima iikwawo, omuntu ngoka teetapo ehala ta li vuvlu oku lala omuntu, ehala ta livulu oku kala omuntu uuvite uugumbo nombili sho eli mulyo, oshinima shontumba omuntu tavulu okulongitha. Opo nee ye etepo omahala ngono, oyena okulonga noonkondo, yo yavule oku futwa.

Olyomakaya yomasiku si ga li 16 Auguste 2025, potundi ontimugoyi okwa li ku na omalandithilo giihauto mbyoka yonale, ano iihauto mbyoka ya li hayi longithwa kaakulupe nenge kaakulu yonale.

Shinasha nelongo , ehangano lya Bank Widheok otali kagandja oshimaliwa shongushu yoo miliyona 27 kopoloweka dhili nee, dhoka tadhikatunga po oosikola dhili nee moshilongo.

Oopoloyeka ne odhali dhapewa oshimaliwa shongushou shoondola oomiliona omilongo mbali naheyali kehangano lyo bank windhoek opo dhi tungepo oositola dhili ne dhodhi kwathele aanasikola muulongo lyawo.

Omasiku sho ga li 30.06.2025 ehangano lyoStandard Bank Namibia olya li lya gandja oshimaliwa shongushu yoodola omayovi omathele gahamano kehangano lyoHockey.

Uuna wa tuminwa okatumwalaka okafupi okuza kombaanga yoBank Windhoek kutya opu na omuntu gumwe ta longitha uuyelele woye ano omapungulilo goye gombaanga dhengela dkonomola tayi landula: 061 2991200.

Mondoolopa kehe omu na embwinda lyoositola moka moositola kehe muna kutya ohamu landwa iinima yootate nenge yoomeme . Oto adha nduno mositola muna owala iinima yoomeme mbyoka hayi landithwa mo nomositola muna iinima yootate mbyoka hayi landithwa mo.

Bank Windhoek oku na epandja lyopaungonga hoka omuntu ho tulamo uuyelele woye , onkene ngele ope na omuntu gumwe ngoka a yimo mepandja lyoye inaa longitha ongodhi yoye ndjoka yopeke uuna to totopo epandja lyoye ndono oheku lopotele pamukalo goka tumwalaka oka fupi konomola yawo 061 2991 200

Ombaanga yopashigwana ano oFirst National Bank momasiku sho ga li 2 Auguste poKatutura Shoprite potundi ontimulongo sigo ontmulongo nontine, ano pombali yoshanga shomutenya okwa li yi na ethigathano moka omuntu to ka longitha okakalata koye okulanda oshima shontumba ngoye to ka dhingolola okapakete pondje ko take ku ulukile kutya oto sindana.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek yili po onga omukalo gwokupungula oshimaliwa. Oyi na nee okaketha hoka haka katalwa kutya komapungulilo goye okuna ingapi koshali shosheneshene, toyi owala momukweyo eto tula mo okakalata koye komapungulilo eto tala kutya owapungula ingapi komwedhi nenge omvula ayihe ndjoka.

Ninga omafutilo ga gwedhwapo geli ga hamano gomalweendo kokakalata koye kolweendo talelepo ngoye wumone ompito yoku isindanena olweendo talelapo lyokuya ko Paris, London oshowo koDubai nombaanga yetu ya Venduka.

Tu wayimina nena shi tatu ka kala tatu pititha omawi mombepo nehagano lyetu lyoStandard Bank omasiku sho taga ka kala omilongo mbali nagahamano gaFebuluali omumvo omayovi gaali niihupe omilongo mbali nahamano. Otatu ka kala tuli mekwateli komeho lyaMberi.

Mongashingeyi muuyuni muno kuna shi toningi itolongitha oshimaliwa. Opo nee wukale wuna oshimaliwa shaagwana owuna okupungula oshimaliwa kombaanga ngaashi Nedbank, FNB,Bank Windhoek, Nampost yamwe ohaya longitha okupungula hwiya kopashiwambo.

Uuna wahala okuya mekwatathano nombanga ndjoka yotango oho dhenge konomala tayilandula 0612998883.

Ehangano lyoWild Namibia Resort nelongitho lyoFNB ano ombanga yotango yoshigwana oyali ya gandja oodollar omayovi omilongo mbali koSustainable Development Award.

Uuna wuna omayipulo gontumba nenge wuuvite puna shimwe sha puka nomapungulilo goye go mbaanga yoFirst National Bank, oye na woo onamba yomeendelelo ndjoka hayi dhengelwa onamba 061306083.

Ongoye lye inoo hala okuninga oshimaliwa ngoye wu na uunongo wokunduluka po iinima? Thikama nena wu nduluke po iinima, kutya oto ningi miipakete, oto nduluka po iinima miipilangi, oto hongo omipini, thikama nena wu landithe iinima yoye yoonkondo dhoye ngoye mwene mbyoka we eta po.

Uuna aantu ya kuna omiti tadhi koko nawa ohya monomo uuwanawa owundji, moka haya tetepo omiti yo taye dhi hongo iipilangi yoku tunga omagumbo yawape yaka landithe kwaamboka haku tungwa omagumbo gawo.